Toophphee sunttaa lume gezuwan xeessissiddinne nashissidi de'iya abbaa zeeroy udduppun tammanne laappun kushiya wuriidi deiyogaa micconay qonccissidi kanttiis.

Ha''i dere asaa mishuwa qoncciya kessidi asa ubaa bessiya wolaytta giddon de'iya issi issi naata kawotettay oyqqidi qachchiiddi de'iyonne coqonniyobati beetiiddi de'oosona.

Beni wode wolayttan yelettiya naata asay qinxxalliyan baqiya wottees. Hegaa baqiya be'ida asay Toophphiya giddon issi issi ambbatun wolaytta naata shaakkidi eranawu danddayees.

Ambbatu heeran naa'u tohuwan bululiyaa kaamee tamanne naa'u saatiyan ba so gelana mala geetettidi odettiis.

Macca na'a giddiyaa ubbay bantta binnanay qolettena malla minno giddanawune geessa aduqqanawu koyiyaa asay ubbay talbba tiyana mala giidi asay haasayes.

Issi wolaytta wogaaba, wolaytta gifaatabanne kase aawatubba aahuwan luxissiya zaassa alamayo danttoy keehippe ufayssiyanne luxissiyaaba.

Toophiyaan issi kawotettay kunddidi hara kawotettay eqqiyo wodiyaan bantta ootanaw diyaa maacettidi kushiyaan xaafudi keessoosona.

Ha'i wodiyan daro asay suriya woykko qoliya issi mala maayiyoogan woykko issi mala siissiyogan ha'i wodee ehiido lo'iyabatuppe issuwa gididi beettiis.

Ta ishshay ba luxetta keettaa lagettura luxetta keetta woddiyappe simiddi ka'iddinne ufayttidi lo"o amuwaa amottidinne zorettidi bantta wodiyaa issippe bantta lagettura aattosona.

kase wode wolayttan kawo garo giidi olay un'iyosaatiyan olaappe shempi ekkidi attiyo sohoy de'ees.

Zo'o meray de'iyo biittan tokettidi mokkiya woikko amarato qaalan qaysiriya geettetiyaagee suuttay paccido asawu maaddiyanne bolla payatettaa keehiippe go'iya katta.

Kase wode wolayttan dere deretettaappe asay payya payya asay shiiqqidi shankkaa shankkattiyo wogay de'ees, he wogaa beni wodiyan wolaytta asaappe bayratettan kaalettiya Oychcha Lambbeeba yaagiyo gita asi de'ees.

Tani inggilize biitaa toho kuwasiya ka'iyagetuppe loyttada dosiyo ciittay arsenaliyaa. Hegaa giddon deiya ciitta kasanchchatikka keehippe loiyageta.

Mashshay nuna daroppe go'iyaa buquranne so giddon oottiyo oosota qanxxidi nu kooyyogadan giigissana malanne kattaa kaattidi nu kooyyogadan go'ettana mala maaddees.

wolaytta soodo ambaa giddon markaato dumma shchan giyan sa'an miccidi zal'iya naati ha'i sohuwa xayidooga haasayiddi de'oosona.

Wolaytta moottan Shantto heeran uyiyoo haattaa metoy de"iyoogee zaari zaaridi heeraa asay oyichchiyo metutuppe issuwa gididi ha"i oosettiiddinne pagalettiddi de"iyoogee erettiis.

Issi asi hara asi tana ashshes giidi ayi oottikkokka coo gidi ayifiyan xeellana koshshes. Issi asi ammanettidobaa bolla hara asi kushiya yeddanawu koshshenna.

Tooray beni wode asay shankka shankkatiyo miishshiyonne ola olletiyo miishsha mittaa maassideinne biratappemedhdhees asay. keehippe daro qommo sunttan daro qommo toorati de'oosona.

Beni wode asay tohuwan wottiyoobay xayyin mela coo mela gediyaara hemmetiyo wode aadhdhin lo''o wode yiidooge ha'i xoossa keehippe galatissiyaabaa

Naa''u shaa'anne tammanne laappun marotetta laytta Toophiyaa toho kuwaassiya amo giddon wolaytta dichcha toho kuwassiya citatti keehippe gita beera bessidenne loyttidi kaa'ide beettoosona.

Taani ha'i qooriyan aatiyoge shammanaassi koshiyo gishaassi shamanawu marccoy ta kushiyan xayini ta aawaa oychcha utaasi.

Beni wode asay masoofiyan kattaa wottidi mees. Shin ha'i zammaana xawulaappenne hara harabbatuppe gigiisidi loyttido buquran asay kattaa mees.

Beni wode asay booqinttaappe biittaa ekkidi shuchchatu bollan xaafidi ba qofaa qonccissiyogee ha''i attis shin

Wolayttan wolaytta malaatta qonccissiya woykko haddiyaa getettiyaa maayoyi oosettiyoy asa kushshennanne dumma dumma meraay de'iyoo heezzu woyikko oyiddu meraa oyqqidda kirettuni giiggidi sikettes.

Wolaytta Sooddo ambba giddon xoona zal''iya man''iyan daroppe lo''iyaa buqurati asa kushiyaan ooseti giigidaageeti beettoosona.

Issi issi naati bantta binaanaa xeeraa heeranb biccanne qassi zo"i ekkiya hara meray de'iyobata tiyidi biccattidi beettoosona.

Taani hawaasa ambba woykko sidaama dalgga manttiya beennan keehippe takkido gishshawu baana koyasishin gatee keehippe gujjidooge hirggisses.

Toophphiyaan issi maccara haga naa''u layttatu giddon wolqqama lo''iyaa oosuwa oottada ba beera bessidaara Toophphiya asa kalissiya kattaa heezzu woykko oyddu sohuwappe bolla sohuwa daro gidiyaaga zeraasu.

Kanay so medoosa shin darotoo deriyankka aqees. Deriyankka hemetetees shin aara malatetees yaagidi asay wora kanaa giidi deriyan de'iya worakanaa sunttiis.

Beni wode asay mela tohuwaara hemettees. Hai wode qassi xoossi galataa ekko oonikka mela tohuwara hemettenna.

Gumbbo santtay bollaa payatettawu maaddiyanne qassi nu nu darkkon tokkidi demmanawu danddayiyo lo'o miyoba.

Salo gufantton wolaytta yeleti gakkibeenna sohoy baawa yaagidi cora asay haasayishin ta ta hayttan siyaasi shin tuma malatees ubbasaakka wolaytta naati gakkidoogee erettidaba.

Issi heeratun korinttiya wolqqay shugikonne korinttee biikko asay zamaana maadettiyo miishshan lambbaa duuqqidi maadettoosona.

Wolaytta asay dalgga manttiya oychchiyo wodiyan heezzu qommo meraappe giiggida bantta wogaa maayuwara biya banddiraa merata giggissidi dalgga manttiya oychchiddosona.

Nuuni nu son go'ettiyonne wodee ehiido biraataappe oosettida miishshati leemissuwawu biraadistiya, niikeeliya hegaanne hegaa malattiya go"iya miishshati de'oososona

Toophphiyan haniiddi diyabaa gidin salo gufantton haniiddi de"iyabata nuuni nuson nuson uttidi nu kushiyan oyqqido zammaanabatun be"iiddinne siyiiddi allaxxiiddi de"eettes.

Cora attuma naati bantta huuphiyaa meecetti makkidi baytakisiya giyooga tiyiyoode keehippe phoolidinne puulattidi binnaanay etagee lo''ana mala oottees.

Nuuni aqqiyo sohuwan nu laggeti bantta giddon issoy issuwaara bantta binaana le''issid dooqqosonanne bantta meduwa erissosona..

Wolaytta sooddo ambbaa giddon qommo gaxaappe duge gaxaa gakkanaashin keehippe daro lo"iyanne zammana ogee oosettidi dees hegee wuriyode sooddo ambbiya keehippe puulattanawu de'awusu.

taani ha'i kare biittan de'iya issi aawaa ishaa na'eessi taayu huuphiya oottiyo zamaana buquraa woyko binanaa giigissiyo zamaana buquraa yedana mala oychchaasi

Wolayttan gimida asaynne daalida asay ba de'iyo xekkan xekkan kushiyan, hayttan qooriyaaninne dumma dumma sohuwan wottiyo lo'iyaabati de'oosona.

Ha'i issi issi heeratun asay hayittan wottiyogaappe aattidi siiriya lukkidikka siiriyankka migiduwa aattiyogee yashshees.

Ha ciyee boyiyee qantta qantta gididi booxidinne qassi gomppay menttiyode cari cari ekkidaagee maataara woykko oyssa tukkiyara miyode keehippe mal'ees.

issi issi asay ha'i wodiyan issi sohuwappe hara sohuwa baanaw koyyiko bulluliyaabatun biide sohoy baaynaaga be'dekka gelees, gelidi heeraa naagibeena ogiyaa gidiyooga erenna

Ha''i wode anjjettida luxanchchati kawotettaa xeellennaan bantta oosuwa qaadaa bantta kushshiyan medhdhiide mittaa massidi daro lo''iyabata A bolla mayssidi giiggissiyoga doommiis.

Ha'i sooddo yuushuwan issi issi gaxa sohuwaa kiyiyaa kaameti asaa asaa bollan kunttidinne qoodaappe dariyaa asaa kaamiyaa wolqqaappe dariyaa asaaa kunttidi ekkidi biyoogee daro heeratun waasettiiddi de'ees.

Wolaytta wogan laytta laamee woykko gifaataa shuha wogaappe koyrottidi shaaga gallassi piccaataa qoxxidi miyogee woga. Ha piccaata qoxxanaassi maaddiya mittaappe asay medhdhiddo mittaa buqurati de'oosona.

Karettaa biiree ha'i bayzzettiyo sohuwaappee xayi xayi biyoogaa cora asay haasayishiin siyada taanikka shammana gaada biyode xayiichidogaa odidosona.

Wolaytta Soodo ambba toho kuwassiya dembbakko duge ehiya ogiyan wolaytta gutarappe qommo baggaara de'iyaa ogiya doona keettan miyoobaynne uyyiyobay loyttidi de"ees.

Issi issi heeran daro yeemoyiyanne lo"iyanne daafurida asi shemppi ekkanawu kuwatinne qassi keehi lo"iya deretinne shuchchati de'oosona. Hegaa loyttidi oyqqiya asay loyttidi maadettees.

Ha'i giigadaynne lo"oydda de'iya wollaytta sodo ambbeen qeeraa dumma shuuchchan issi baabushsha giyoo issi asi dumma dumma meedossatanne daro heeratun asay be'i erennabata shiishi uttiis.

wolaytta ambaa giddon beetiya zal'iya sohoy giigidinne eqqidi de'iyoge ha'i qassi dumma hanotan deretiidi nanggettiyogee beettiyaba.

Tawu aayee michchee na"iya ba siiqo laggiyara issippe luxetta keettaa bawusunne luxawusu. Luxettaappe simmiyodekka issippe bantta wodiya lo"oban aattoosona.

Kookiniyaa giyooge mittappe beettiyaaba gididi qayye diidi bolla baggay maata mera maayyidi uttiis shin kaa'iyo wodiyaan bolla baggay karexxidi giddoy zo''i ekkidi mal''iyaaba.

wollaytta sooddo ambbaa giddon dumma dumma sohuwan maganaa siyiyaa eqotati eqqidoogee ha'i daro asaassi metuwaa pagaliiddinne daro ufayssiyaa oosuwaa oottiiddi de'ees.

Toophphiyaan tammanne naa"antta kifiliyaape woykko yunburushiyaa geliyoo paaciyaa ekkidi daro luxxanchchati adhdhida heezzu layttatun kunddibeenaaga cora asay erees. Issi issi kawottettaan oottiyaa asay cora asay kanttidoogatuwwan haasayoosona.

Abebe hachchi sooddo ambban markkaatto aaho buquraa bayizziyoo sohuwaa biidi baassine ba soo asaassi maayuwa caammaanne hara lo"iyaabata shammidi yiis.

Tooranchchati bantta loohiyo wodiya kuuyyidi bantta heeraa naagissanawunne bantta heeraa naaganawu bantta asaakko simmiyo saatiyan daro lo"o oosota oottoosona.

heezzunne oyiddu layittatuppe kase wolayitta kaalettida mantta dagatoy dalgga manttiyaa oyichchiyoogan git beeraa bessiis.

Ha'i wolaytta soodo ambaa giddon ogiyaa doonan issi issi keettati ho'iyaaba uyyiyoobaanne qassi ellellidi mizziyo katatta ootiidinne giigissidi de'oosna.

Asay ha'i tukkiyaara huuphee qoxxikko agisses yaagidi xalottiya tukkiya giddon yeggidi uyeesinne huuphiya qoxuwaappe paxaas.

toophphiyoo haratuppe dummayiyaabay huuphessa baggaara lo"iyaanne puulattiyaa maata meraa maayida sohotinne shemppi ekkiyoo kuwati daroti de'iyoogaana.

nu achaa wode ehiido saamunan geeshshidi meecikko asay nu achaa be'iyo saatiyan yeelayenna, hegaa gishawu loytidi meecetanawunne geeshshanawu koshees.

Tophphiyaan ishshatamakko mati eqqida yunburushsheti meretettata oyqqiyooganne zanaaqiyoogaa issi sohuwaappe hara sohuwaa biidi zannaqiyoo maaxafaan xoomosiyoobata luxxisiidi de"oosona.

Naa''u sha'anne tammanne Usuppun maarotettaa layttan Wolaytta Sooddo Yunbburshshiyaan Otona man''iyaa payatetta luxetta keettaan anjjettiyo pino paaciya ekkida ubba luxanchchatikka kanttidoogaa luxetta mocconay erissidi knattiis.

wolaytta giddon gezettiya heeratun asay uuttaa haashidi haashido uutaa gum'idi appe itimaa kessidi muchuwa kattidi imataa mokidi mooyisoosona.

Issi issi asaa binnaanay karetta kumettanne geesaaka aduussa giididi macca naatussi puulanne lo"iyaa binaana giididi lo"ees.

Ha'i wode asay issi heeran hanetiyabaa cora asay issi kuttan siyanwunne issi kutta xommoossanaawu injjetiya wodee ehiiddo zammanabati de'oosona.

Wolaytti ha'i qeeri toophphiya gaanawu danddayettees. Daro dumma dumma kochchaappenne dumma dumma sohuwaappe baqqattida asay yiidi shemppi ekkiyonne issoy issuwara bonchchettidi de'iyo qatto gididi ha'i keehiippe ufayssees.

Gubule maayuwa sikkiyo man"ee wode ehiidonne zammaana maashiinetun go'ettidi daro lo'iyanne puulaa naagida lo"o maayota giigissiiddi de'ees.

ha'i wode zamaana uttiyobatanne ooso keettan issi issibata wuttiyo buquraa xawulappe asay kushiyan giigissiyooge erettidaba shin asay daroppe go'etiyo mitay moqotaa.

Gaagga abarasha wolayttaan beni wodeppedoommada erettida asanne taani guuttaappe doommada ibaa siyaydanne ezggayda diiccido wolaytta biitteesi darobaa oottida wolqaama asa.

ha'i asay keetta giddon oottiyo ooso ubbaa zamaanabatuuninne korinttiya wolqqan oottiya buqurata shammidi an maadetiidi ..

Ta laggee Burtukaninttasoo aaway ba soo naata hara asaara gayttena malanne hara asaara zuppetenna mala yaagidi zoridiooga taani siyaas.

Wolaytta yeletta gidida ooninne ba doonaa dichchanawunne ba wogaa aassanawu asa ubbaa bessanwu koshshiyoogaa wolaytta kawotettay keehippe ushshachcha kushshiyaan oyqqidi oottidi de'es.

Ha'i tungga ambban lo'iyanne yeemoyiya shemppa shemppa giya lo'o sohoti giigidoogee baanawu lo'ees.

Beni wode asay zaree dabboy so asay kare asay ubbay shiiqidi daguwan mule asaa xeesidi bulachaakka bulachchidi keettaa keexxees.

Taani guutta naatettaappe doomada nu soo asay bayrattiya bayrattiya ishantinne so asati besido ogiyan machalaa qooda wursada ziqqa luxetta keettaan lo"o ayfiyaa xaafisaas.

Kase wode wolaytta wogaan aginatuppe woykko samintattuppe issi heeraa asay woykko issi deriyaa asay shiiqidi heeran de'iyaa tumaa gorddettidaaga pirddiyoo sohoy woykko shiiqqidi issi issibaa garssaan hasaayanwu aaho wolaa garssan uttidi zorettoosona.

Wolayitta sooddo ambbaa giddon gutaraa woykko wolayitta wogaabaanne buqurata kase aadhdhida kawotettaa ayssida awaata demmiyo sohuwan asay shemppi ekkiyo sohoykka de'ees.

Tohossa dalgga manttiyaa giddon issi heeran asay ba kushshiyaan urqqaappe mel"idi kon"aa doonnaara gattidi siikkidi wogadan xeelliyoo hanottay keehippe guyye attidaba.

Nusoo asay nu heeran ashikenne suure worddotenna asa getettidi asan anjjetidiine yayneettidi gem"ida suure asa.

Taani ta kushiyan wodiya qoodiyo miishshaa ta hayttankka miggiduwa aattada hachchi lo"ada baanawu days.

Wolaytta moottaa giddon gifaatay woykko laytta laamee gakkiyo wode asay dumma dummabata bantta kushiyan oottidi gifaataa bonchchanawu kiyees.

issi kawotettan oottiya coo haasayiya asati hanibeenabaa haniisi giyogan cora asay bantana ezgana mala koyosona shin eti keehippe worddotoosona.

Guutta naati sheshshaa she'iyoonne guutta naati kaa'iyo guutta naatu buqurati ha'i aaho zal'iyo sohotun beettiyoogee lo'onne shemppissiyaabaa.

Ha'i ha'i darosaan asay oosettibeena oosuwaa osettiis giidinne hanibeenabay hanis yaagidi loyttidi aattidi hasayiidinne likkenaabaa oottiyoo oosoy aakki aakki biyoogee keehippe iitiyaaaba.

Ha'i Toophee kare kessiyo leemissuwawu miizzaa, dorssaa, deeshshaanne hara harabatu galbbappe oosetiyaa asay wottanawu maayanawu maaddiya daro buqurati de'oosona.

Tophphiyaan huuphphessanne giddo bagga bittawatti dooqissiyo huuphphiyaa dooqettay daro wodiyaa ekkiyo gishshawu asay hegga dosenna tanna ayibba iitti?

Nu soon taassi oyddu ishshantinne naa''u michchontti de'oosna. soon keehippe ufayssa de'uwaa siiquwan de''eettees. qassi nu dere asaykka asaa bonchchiyanne asa siiqiya lo''o heera asaa.

Ha'i luxxetay keehi mini mini biyoo giishshawu littidi luxxanawunne loyttidi mintti oyqqidi nu oottiyoobaa oottanawu kawotettay qoncciisinne zoriyaa immiis.

So giddon nu tohuwan aatidi hemmettanaass shugiya woykko nuuni sookkiya yaagidi xeesiyogee keehippe injjettiyanne woppu ootiya buquraappe issuwa.

Taani de"ido laytta ubban taassi baaso gidiyanne appe taani ekkada go"ettiyo daro zoriyoobati de"iyoy ammano maxaafatuuna.

issi issi asati wolaytta sooddo ambba giddon de'iyaa zammaana ogiyaa oosoy baggaa gakkibeenaaga be'idikka wuride de'ees yaagiyoogan coo giidi hassayoosona.

Taani ta laggee tasfaanashinnara ajjoora soossuwaa zanaqanaassi haachchi gaalla woggaa gallaasi baana gaada qaxaruwaa oyqqaas.

wolaytta asaa bossan bossan erissiyaanne dummayiyyabay bayraatiyaagaa bonchchiyooganne keehippe daro lo''iyaa woga gidiyoogaa asay ubbay bossan bossan haassayide dees.

Wolaytta soodo ambbaa giiddon zalaqa abeebe utelee daro go"aa immidinne daro imattata shemppiside beettiyoogaa wolaytta moottaa giddon de'iyaa kawotettay zarettidikka hasayiis.

Ha'i luxetta moconay nagga biraanu uttoosappe simmin luxetta maaraynne mankkay daroppe dummatidinne boolimidi beettis.

beni wode wolayttan cora so asay de'iyoo keettan woykko tammappe bolla naatinne so asara shiiqidi keehippe cora asay de'iyoo keettan maattaappe keexxetiyaa keettaa woggaa aahuwaa keexxoosona.

Nugaa heeran issi issi ceega asatinne issi issi attuma naati haraqiyaa ogiyaa bollan omarssi omarssi gondorettiidi beettoosona.

Wolaytta sooddo ambba giddon tirafiikiya korintte giigidogaappe denddidaagan daro qoppennan gakkiya daafati asa bolli qohuwaa gattenna mala loyttidi oosettiiddi de'iya oosuwa.

Issi issi so asati duussaa maaraa mankkaa giggissennan karssi karssaa medhiyoogan heeraa asaakka keehippe borissiyaanne naashisenna oosota oottidi de'iyoogee keehippe iitiyaa yoho.

Ha'i issi issi yelaga naati luxettaa dembbaappe soo siimmidi issi issi zal"e keettaa dooyidi oottidinne bantta soo asaa maaddidi de"oosona.

Beni wode asay banntta maayot duuxxiko marppiyaaninne qunccutiyaan son siikkidi maayoosona. Shin ha'i zammaana wodee ehiidobatun siikidi maayoosona.